iyi inyanza ni namufeli waboyele hungaki yenyanza hunokametsi ni likulu lyabonehele mungazi muwene mo

Nolele ano indi akuntu we byebuguzi, bye buguzi niyo ibiliwo byebuguzi niyo ibiliwo byegamaguzi biliwo, nabone abantu kulukosi bayombekako bulishintu baletawo bagulisilawo byesi mbone.

Babagaale wo tsi silinji iwo babagale lwe likumi, lwe jimitwalo lwe zinkumi zibili lwe, ni shikana shitwena ni shikana

Esho shisali shikali shishene shabirilamo, shisali si shilimo abandu tawe ne lukhudo lwabirilamo hakari heshi shisali shigali shili luhande ni luhande, shisali shili luhande ni luhande